Omatyofa ogo iipundi mbyoka yopashinanena haga kala moombelewa nomomagumbo uunene tuu moondunda dhoka dhaayenda. Aanangeshefa ohaya etapo iiyemo yawo oku pitila moku landitha omatyofa.

Iimaliwa oya simana molwaashoka ohatu yi longiytha okukandula po oompumbwe dhetu dha kehe esiku, ngaashi okulanda iikulya, okulanda iizalomwa osho wo okufuta oosikola , nayilwe oyindji.